Biiri banaare, ba taa la talaare a ɔnnɔ kõɔ. Ka bata go, ka kaŋa dɔɔ. Ka ba su bonsɔɔlɔ, ka ba mine su bondoɛ.

Noba bapoi la. Ka bayi are, ka bayi dɔɔ, ka bayi zeŋ, ka kaŋ go. Ka ba mine su bompeɛle, kaba mine vɔgle sapigi dɔɛ kyɛ be soola poɔ.

Noba. Ka ba mine are. Ka ba mine zeŋ. Ka kaŋa nyɔge o toori. Ka dɔɔ zeŋ ba nimisogɔŋ, a maala kerepooti, ka bompeɛlaa yɛre a ba niŋesogɔŋ kaa mine peɛle, kaa mine e vaare.

Tala peɛlaa la biŋ, ka seemaa be o poɔŋ, seŋkaafa be be, ka bɔɔdeɛ be be, ka gyɛlɛ be be, ka zama be be, ka vaare be be, ka zeɛre paale, ka gy… taaleɛ be be.

A kᾱᾱ emmo zie, noba banuu be laa be. Ka ba mine taa ganlɔgesɔglɔ, ka ba mine meŋ su bompeɛle, ka lɔɛ ayi be be , ka kaŋa e bonzeɛ, ka kaŋa e bompelaa.

Lɔɛ zaara la gaŋ gaŋ ziezaa. Ka kyanse zagra bebe a zie e la sɔɔ laa kaa lɔɛ mine e lɔɛ peɛle ka mine e bonsɔɔlɔ ka teɛ bebe ka nyuuri bebe ka lɔɛ zoro sokoɔraaŋ ka noba kyɛnɛ a be.

Bibiiri bayɔpoi la, bata zeŋɛɛ lombori, ka bayi meŋ zeŋ lombori, ka bayi meŋ zeŋaa sogɔŋ.

Pɔg naŋ zeŋ, a su bompeɛle, kaa mine e sɔgelɔ, kaa mine e zeere, koo pɛgele soɔ, ka laa dogele o nimitɔɔreŋ, ka kapo biŋ.

Gyamaa la, ba mine su la bonsͻgelͻ, ka ba mine su bonzeere, ka ba vͻgele sapigizeere. Ka ba zԑge ba nuuri ka bompelaa bebe ka bonzeere meŋ bebe.

Gyamaa! Lɔɔre be la ba puoriŋ, kaa zie kaŋa e zeɛ ka kaŋa e pelaa. Ka ro talaare biŋ ba nimitɔɔreŋ, kaa mine e sɔglɔ kaa mine e peɛle, ka kaŋa tuo.

Gyamaa la. Ba mine yɛre la ganlɔge, ka ba mine su kpare sɔgelɔ, ka ba mine su bonzeere, ka ba mine su bompeɛle. Ka daare meŋ are a be.

Noba bata la go, ka vaare be ba puoriŋ, a mine eԑԑ bompeԑle, ka a mine e bonzeere, ka a mine e bondͻԑ, ka a mine be teŋԑ sogͻŋ ka a mine be boma pooreŋ.